Ekimuli, ekimuli kino nga kuliku ekivunvumira ekikigwireku, ekivunvumira kino nga kirina erangi eya kyenvu kw'otaire endhirugavu era ekimuli kino nga kirina langi eya paapo.

Engira, engira eno nga eri ghagati mu misiri edha dhuuma, nga emisiri dha dhuuma dhino dhiraga nti minhenhe. Era engira eno nga eraga nzifu tibatera gyibitabitamu kubanga erimu obusubi. Engira eno bayinza okuba nga bagyirekagho nga ghebayinza okubitiranga nga bakungwire ebirime bino.

Enhandha, nga munnhandha muno mundha mulimu abantu abali kweghuga okwotaire abali kumbali era kumbali kuno nga eriyo amabaale mangimangi, ekifoo kino kiboonekera okuba nga biiki abantu gyebeghugira.

Amaato. Amaato gano nga gali mabiri gali mu nnhandha. Elyato linho elindhi nga liliku omuntu nhi eby'okulya. Eby'okulya ebyo nga bibala, ebibala bino nga emiyembe, amenvu, wotameloni, obutunda nh'ebindhi.

Engoina! Engoina eno nga eli kumbali okwamaadhi nga era gyeli eriyo obusubisubi obulina langi eya kiragala kwotaire amabale bale era nga eriyo obusubi obukulukulu obulina langi eya kiragala nga eno gyerinziza omunwa eriyo amaadhi

Ebisolo, ebisolo binho nga biri bibiri, ebisolo binho biba bya munsiko. Ebisolo binho ghe biri ghaligho eisubi, einhuma ghe bisolo binho ebyo munsiko ghaligho omuti nga munenhe gulinha ensaga nnhingi yingi, ekisolo ekindhi kili kulya eisubi ekindhi kyemereiza omutwe gwakyo.

Ekizimbe ekye kalinha, ghe kizimbe kino ghaligho emmotoka isatu kwotaire abantu abatyaime kumbali ere nga ghano ghaligho engira kumbali kuno kuliku waaya edhamasanalaze kwotaire emiti n'akati nga era ghaligho obusubi obuto buto ewaaya edhamasanalaze dhino dhiri mu langi endhirugavu.

Abakazi, abakazi banho bali basatu, abakazi banho buli omu agemye ekompyuta ye. Abakazi banho ababiri balingiliire mu kompyuta eya munhaibwe alimu ghagati, abakazi banho nga basanhufu abakazi banho batyaime ku ntebe ndala ey'omwito.

Oluguudo olwa kolansi oluboneka obulungi einho, kumbali ghalwo kuliku olusozi olulina emiti emingimingi kwotaire n'amayumba amabale.

Abaana abazaani b'omupiira nga bato. Nga mu baana muno mulimu omukulu, ekiri nti omukulu ono nh'abatuleyininga okuzaana omupiira. Era nga bemeleire mu kisaawe ekilina obusubi obutobuto obulina langi eya kilagala. Kwotaire obulayini obuli mu kisaawe obulina langi endheru. Abaana bano bambaile tishaati edhilina langi emmyufu nga mulimu ebyeru. Oghundhi nga ayambaile etishaati eya bbululu.

Enhandha, nga ku nhandha kunho kuliku omusaadha nga ayemereire mu lyaato, omusaadha onho nga aswire obutimba mu nhandha omusaadha onho ali kuvuba bya nhandha.

Omusaadha, omusaadha ono nga asutaime omusaadha ono mu mukono gwe ogundhi agemyemu eigi, ogundhi agemye akaveera akalimu amagi. Omusaadha ono ayambaire esaati erina langi endheru, kumbali gh'omusaadha ono ghaligho omwigo, ekifo kyalimu kirimu olukongekonge; omukono ogundhi ogulimu eigi ghansi ghale ghaligho omwigo kwotaire amagi agandhi.

Ekinhaala, ekinhaala kino liba lyato ery'okumaadhi einhenhe, elyato lino nga litambuza ebintu ku maadhi. Ekinhaala kino kilina langi eya bbululu kwotaire endheru nga era munda mu lyato lino mulimu omusaadha nga era elyato lino balisibye emigugha ekiraga nti kino kinhaala kya kumaadhi.

Eby'omukono eby'endhaghulo bino nga babitaire kumeeza erina langi endhirugavu era bino nga biboneka bulungi inho nga birina langi edhisikiriza. Elangi dhino nga nh'omuli endheru, emmyufu, endhirugavu kwotaire eya kyenvu.

Ebimuli, ebimuli bino nga biboneka bulungi inho nga birina langi edhibooneka obulungi langi dhino n'omuli eya kyenvu kw'otaire n'endheru nga era endhuki egwire kukimuli kino egya kunhunha mu omubisi ogw'ekimuli.

Emmotoka ey'amatooke nga eri kubita mungira. Emmotoka eno einhuma ghayo eriku amatooke kwotaire omusaadha oghundhi nga ayemereire einhuma ku mmotoka ey'amatooke, oghundhi nga alambaire mu matooke. Kumbali kw'engira enho kuliku emiti n'eisubi, emiti dhino dhirina langi eya kilagala n'eisubi lirina langi eya kilagala.

Omukazi nga yetiise ebbafu elimu amasoghani, ebikopo kwotaire akagoye, omukazi ono nga asibye akatambaala akalimu elangi endheru, emmyufu, kwotaire eya bbululu. Ng'era ayambaire bbulawuzi emmyufu. Ng'ebbafu gyeyetikilemu ebintu, elinha langi eya bbululu.

Oluguudo olwa kolansi nga lulimu emotoka ndhala kumbali okw'oluguudo kuno kuzimbe ghamberi ere eriyo olusozi oluliku emiti kwotaire ebizimbe emiti edho nga dhirina langi eya kiragala.

Ebibala ebye ndhaghulo nga kwotaire fakedo, wotameroni amenvu, amalibwa, emiyembe ne'nanansi. Gha bibala binon ghaligho abantu babiri abantu banho kitegeza nti na babitunda.

Omwana omusomi nga ali kulumuka, omwana ono agemye ebitabo mumukono gwe ogundhi, omwana ono ayambaire engaito edhirugavu kw'otaire esaati endheru. Omwana ono gha bughala ghali kulumukira ghaligho eisubi, eisubi nga ito toto mumbali gh'omwana ono ogho obughala omusomi eriyo emiti, emiti edho dhirina amakoola aga kiragala n'eisubi lyali kumukiramu lya kiragala.

Oluguudo! Oluguudo luno nga lulibitamu abantu abendaghulo kwotaire amamotoka. Kumbali kwo luguudo kuno kuliku ebizimbe ebya makalina. Munjira ndala muno mulimu omusaadha alitambula nga aghanike ebendela era nga einhuma ghe eri kuvayo emotoka eriku omukazi no musaadha abeesibye akagoye akefananiza nhe bendera

Ekizimbe, ekizimbe kino nga kya kalina, ghansi ghe kizimbe kino ghaligho amamotoka agali kwidha ogwa muno na, gali kwira ogwa mule kwotaire agemereire, kwotaire abantu abali kubita nga batambula. Kumbali kwa mamaotoka eriyo ghano eno aghali piki.

Engira, engira eno nga mulimu owa bboda kwotaire ente ediri tambula n'ediri kumbali kw'engira. Mu maiso ere eriyo amayumba kwotaire emiti edirina langi eya kiragala. Enhumba eyindhi bagiserekesa amabaati amamyufu, eyindhi bagiserekesa... edhindi badiserekesa amabaati ameeru

Ekisasala, ekisasala kino nga kiriku endhoki, ekisasala kino nga kirina langi endhirugavu. Endhoki dhino dhirina langi eya kitakataka kwotaire endheruyeru, emitwe dhadho dhirina langi endhirugavu.

Ennhumba, ennhumba enho nga eliku ekisaagati. Munda mu kisagaati mw'ennhumba enho, mulimu emiti emighanvu kwotaire nh'ebigogo. Ghambali ere eliyo amayumba mangi kwotaire emiti.

Akatale, mu katale munho nga mulimu abantu abatyaime...abemeleile. Nga mulimu ebintu byebali kutundha, kwotaire nhi ambuleela dhebaghaniike. Ghambali gh'akatale kano eliyo ebizimbe ebya kalina. Ambuleela dhino dhilina langi edh'endhaghulo - emmyufu, eya kyenvu, endheru, endhirugavu- kwotaire langi edha bbululu.

Omusaadha nga ali kwokya ebyo kulya nga ebyo kulya binho biri mu byuma byabyo bye bokyeramu enkoko ghambali ere eriyo obuthupa obwa maadhi nha abantu abemereire. Omusaadha onho ayambaire empale endhirugavu kwotaire olugoye kungulu olulinha langi endheru.

Ebisimbe bino nga biri mulangi eya kilagala nga musimbe muno batamu emitayimbwa kwotaire emitayimbwa edindhi ediri ghaigulu ghe bisimbe bino

Oluguudo, oluguudo lunho lulimu abantu, egaali, mammotoka, abali tambula ebigere kwotaire nho musaadha ali silingisa gaali nga eriku amatoke. Mu maiso gho lugudho lunho nhinkumbali, lwe tolwairwa amayumba.

Abaana abasomi abaana bano nga bambaire eyunifoomu eya bbulu, abaana bano mulimu abaghala na'balenzi, abaana bano balina bye bali kutunga.

Abaana abasomi. Abaana bano nga batyaime ku ntebe. Era abaana bano nga buli mwana bamugemeisa ekisiige. Abaana bano abandhi bambaile yunifoomu eya langi eya bbulu. Abandhi..mu baana muno mulimu abaghala n'abalenzi. Nga era madamu ayemeleire mu baana bano.

Abasaadha, abasaadha bano nga bali babiri oghundhi atyamire kuntebe nga empale ye agifungizaku era nga ayambaire bbutusi kwotaire ekooti n'etishati mundha eya bbululu. Abasaadha bano batyamire okumpi n'enhumba, enhumba eno nga bagizimbisa bikondo kwotaire okumantamu eitaka kumbali gh'abasaadha bano ghaligho erediyo einhuma gh'enhumba eno eriyo eisubi.

Embaati eyo kumaadhi, embaati eno nga eyemereire kukiti ekiri mu nnhandha. Embaati eno erina langi endhirugavu.

Ekisolo eky'omunsiko, ekisolo kinho nga kyetanhila inho okuba mu bifo nga bizibilivu nga bili kumpi nh'amaadhi. Era ekisolo kinho kili mu isubi elilina amakoola aga kilagala.

Oluguudo, oluguudo luno nga lulaga nti kw'amaadhi era nga luno lulimu ebisooto, kumbali ogh'oluguudo luno kuliku aba bboda aba pakinze nga abandhi batyaime ku mapiki gaibwe, piki edhindhi nga dhiziraku bantu kwotaire ekizimbe ekiryagho kumbali ekirina langi eya kyenvu kuluguudo kuno kuliku emiti edhamasanyalaze muluguudo mulimu emotoka, abantu n'epiki edhiri tambula.

Omukazi, omukazi ono nga ayemeleire oghali amatooke. Omukazi ono ayambaire gomasi elimu ebimulimuli. Omukazi ono asibye ekitambaala ekilina langi eya bbululu. Kumbali gh'omukazi ono eliyo abasaadha abali kutunda enhanha mu muti. Einhuma ghe eliyo obwana obwemeleire kwotaire amagaali. Kumbali kule eliyo omuti bapakinzemu egaali. Einhuma ere eliyo amayumba.

Endhuki, endhuki dino nga nnhingi. Endhuki dino dhili mu kikunsu, endhuki dino dhili mu kifo oghali amakoola aga kilagala. Endhuki dino dhili oti dhendha kuzimba gho.

Gaali muka nga gaali muka eno eri kubita kuluguudo lwayo nga kumbali luguudo luno olwa gaali muka kuliku obuti obulina langi eya kiragala, emmyufu nkani eya kyenvu nga era gaali muka eno eri kwaaka ebitala byayo erangi eya kyenvu.

Ekiboo nga kirimu amaidho, ekiboo kinho bakiruka bulungi inho era amaidho agalimu bagapanze goona bulungi inho era amaidho ganho nhe kiboo nga birina langi eya kitaka taka, einhuma gha maidho ganho eriyo abantu kwotaire nhe bintu ebindhi.

Abaana bava maadhi era abaana banho bali babiri oghundhi mulenzi oghundhi gha bughala nga basibye ebidhomolo ku gaali, nga omughala ali sindhika omulenzi omulenzi nga ali siringisa egaali.

Puusi, puusi eno nga eri ghansi ogh'ekyuma ekikaire era puusi eno erina langi endhirugavu era amaiso gayo meeru, puusi eno eise nga erigirire ogweno.

Omuntu nga aninhye ku kasozi ghaigulu nga akasozi kano ketolweirwa amaadhi nga mu maiso ere eriyo enhandha, omusaadha ono nga ayemereire ghaigulu gha akasozi.

Ekinhonhi eky'okumaadhi nga kili ku maadhi. Ekinhonhi kino kilina langi dha milundhi ebiri, endheru kwotaire endhirugavu. Ekinhonhi kino nga kilinha omunhwa nga mughanvu, omunhwa guno gukiyambaku ofuna eby'okulya mu maadhi.

Enhandha nga munhandha omwo mulimu amabaale kumbali kwayo bazimbaku ekizimbe ekya kalinha ghaigulu ku kalina eno eriyo obutenti bungi bungi. Obutenti nga buli mu langi endheru nga era ghaigulu kukizimbe eno eriyo abantu ghansi oghe ekizimbe eriyo abantu abali tambula.

Omusiri ogwa dhuuma oguboneka obulungi einho nga era gulina langi eya kiragala. Omusiri guno gulimu ebyuma bisatu, ebyuma bino nga biri bonekera biri kulima mu dhuuma ono.

Engoye, engoye dhino nga kuliku olw'ekikazi nhi olw'ekisaadha. Nga olw'ekikazi enho gomasi eriku ekisibiro, egomasi enho erimu elangi eya kyenvu nh'eya kilagala. Olw'ekisaadha nga kanzu nh'ekooti, kanzu enho nga ndheru, kooti ndhirugavu.

Omuvubuka nga ali kumeeza nga eriku laputopu omuvubuka ono ali kuniga eraputopu eyo kumbali ghano eno kumeeza ghaligho eisimu. Omuvubuka ono atyamire kukatebe aka lina langi eya bbululu, omuvubuka ono ali muluumu gyebasiga langi endheru yeeru omulyango gulina olwiji olwembagho nga ghaigulu ghalwo mira era omulyango guno gulina ekinhololo ekyo kunyola omuvubuka ono ayambaire tishati endheru yeeru.

Oluguudo nga lulimu omusaadha alivuga piki nga era abeese omusabaaze kumbali kwalwo kuliku eisubi ghainhuma ghale bakumyeyo omuliro nga era omuliro guno gulina langi eya kyenvu.

Ekimuli, ekimuli kino nga kilinha langi eya kyenvu. Nga ku kimuli kino ekivunvumila kiseeku kili kunhunha omubisi ogw'omukimuli.

Ente, ente dhino nga dhiri ibiri dhiri kulya eisubi, ente dhino amayiga gaado maghanvu, ente dhino dhirina langi eya kitakataka, ente dhino dhirina eibala ilala.

Empongo, empongo eno nga eyemeraire mwiisubi eririna langi eya kyenvu kw'otaire eya kiragala. Empongo eno erina amayiga amaghanvu amasongovu era empongo eno gh'eyemeraire einhuma ere eriyo emiti eminhenhe.

Abasaadha, abasaadha banho bali babiri oghundhi ayemereire oghundhi atyaime. Omusaadha ayemereire ali kutundha obutundha nhe mithungwa kwotaire nho bubbooli obuzungu, omusaadha oghundi ali kutundha enhanha, obutungulu era einhuma ghe eriyo ekifuluusi kwotaire ebisero nh'ekiibo.

Ekizimbe ekiboneka obulungi einho nga kirina langi ibiri, eya kitakataka kwotaire eya kilagala. Ghambali ghakyo waliwo amadaala agambuka ekiri nti kiri waigulu ku kasozi

Abazaani ab'omupiira ogw'engalo, abazaani bano nga bali mu kisaghe ekirimu obusubi obutobuto obulina langi eya kiragala. Abazaani bano nga abandhi bambaire etishaati emmyufu abandhi bambaire etishaati emmyufu edhirimu ebyeru kwotaire ebirugavu. Kumbali kule ere eriyo abantu abemeleire.

Endhuki, endhuki dhino nga nnhingi endhuki dhino dhibonekera nga dhendha kuzimba ghedhiri. Edhuki dhino ghedhiri ghaligho ebintu ebirinha langi eya kiragala ekiri nti endhuki dhino dhiri aghantu aghali omuti.

Omwisilikale, nga omwisilikale ono ayambaire engoye edha bbulaaka. Kakooti ka bbulaaka, empale ya bbulaaka, munda atairemu etaayi eliku obulayini obweru nga yenhe ya bbulaaka, kwotaire esaati endheru. Ayambaile e masiki ndheru nga agemye...ayemeleire mu lyango nga agemye kumbali kw'omulyango, era ng'endhigi dhaililainhe dhiliku langi endheru.

Abasambi b'omupiira; abasambi bano mulimu abambaile engoye edhilina langi eya bbululu kwotaire empale endheru edhilina obulayini obummyufu. Mwabaamu abambaile etishaati emmyufu kwotaile empale edha kyenvu. Kumbali kw'ekisaawe kuno kuliku abatyaime abali kuwagira omupiira. Ekisaawe kyebali sambiramu omupiira kya itaka. Mu mbali ele eliyo amayumba.

Omukazi, omukazi onho nga ayambaire engoye edhirina langi endheru kwo taire gilavusi, enkofira, omukazi onho nga gha yemereire ghaligho bbokisi inhingi yingi nga abwikwire bbokisi eyindhi erimu indhoki, ebbokisi dhino nga dhiri mu nhimiro erimu ebimuli. ebimuli bino enho nga birina langi eya kyenvu, bbokisi dhino enho dhiri mu lainhi.

Omukono, omukono guno nga bagwambaiza gilavusi era nga mu mukono guno mulimu emasiki erina langi endheru kwotaile nh'akooma nga kalina langi endhirugavu nh'endheru. Nga omukono guno gulaga nti gwa musawo.

Omusiri gwa dhuuma, omusiri guno nga gulina dhuuma omugimu alina amakoola agalina langi eya kilagala. Era omusiri guno nga gusikiliza, kubanga dhuuma alimu mugimu.